I'nyanza i'gali ityo, munyanza mwene mulimo abaatu, munyanza mwene mulimo, mulimo ni gamayengo, kutuulo kwe nyanza kuliko musenyu, gu musenyu kwene kuliko abaatu bagekhe, kuliko ni abaana bali ku saamba mupila, kwabako ni punda ngo mutu a'kaleko

Zinzu ze gamatafali nga kuliko ni gamabaati, aliwo ni tank ye gamezi imali nga eli kungaji, yabawo ni zinzu zindi ni gamadote ni gyimisaala

Ano batundilawo zingoko, aliwo zingoko zingali zityo, bazitelagile mu bubbo, abawo nizi pikipiki e- wekalewo ni umukasi umuzungu agwatile i pale akuminaga kyitu.

Gunyonyi guliko munwa muleyi nga gulimo buwanga ni bumali nga guli kumezi magali gati, gunyonyi gwene gwafana oti i mbata

Shi Shikebe kye gyimimotooka mukulu gyene nga kyiliko migulu bakyita mugunda mulimo bunyaasi bwayomaga ni kutulo kuliko misaala migali gyityo